voilà merci monsiaur Sow man Pierre laa tudd sant Badiate maa nekk fii chef service départemental bu agricultuire ci Linguère <breath>

* ci projet ECHO bi man maa yore volet agricole <breath> maanaam man maay suivre maanaam lu ñuy def si maanaam pastèque bu ñu doon def <hesitation> ci <hesitation> maanaam bisaab bi <breath> ak ñebe bi

ok merci xam nga campagne bi ren bi demoon na ba benn moment dañu xawoon a tiit parce que maanaam ci maanaam ndox bi mais alhamdulilah bon mujjantel ba baax na mujjantel ba baax na bu baax <breath> pârce que partiquement lu ñu lu ñu ragaloon bon <hesitation> amul donc léegi fu mu nekk nii <breath> nit yi ku nekk mu ngi dajale lu mu béyoon ay ñebe <hesitation> ay bisaab <breath> ay gerte ñëpp ñu ngi jaay <breath> ñu ngi jaay seen produit bi <breath> donc campagne bi moom macha allah moom baax na <breath> kenn jambatu jam jambatul même gunóor yi nga xam ne daal xam nga moom amul problème gunóor yi at bu nekk day day am lépp ay sóoraale la <breath> comme dèjà campagne bi léegi jàll na xam nga léegi la ñu war a préparer nawet wi te béykat da nga war a waaj bul toog ba affaire bi jege nga soog a jóg am nañ gerte ñu ngi jaay ku nekk war na xaalaat ne daal <breath> nawet bi dina dinaa béyaat gerte mu denc lu muy denc bul jaay lépp parce que état bi moom day dimbali nit ñi pour ñu mun a am semence ji <breath> nga munal sa bopp munal sa bopp moo moom moo moo moo gën <breath> nga bugg a xaar moom moom moo gën nga xaar keneen mu ñëw mu di nga jàppale la su ñëwulee sa campagne bi yëpp day yàqu <breath> donc sóoraaleel bala nga jaay jaay bi neex na <breath> mais tam dindil li nga xam ne daal moom nga mun a permettre suba nga jaayaat parce que soo jaayee lépp amoo gerte te waxtu nawet dafa métti <breath> da nga war a wut li ngay lekk nga bugg a ut <hesitation> peut être li ngay yóbbu ci tool yi ay dépenses yu bëri moom ngay def donc xaalis bi nga war a lijjatee ca boobu temps boobu <hesitation> lépp day cher donc waajal léegi campagne bi waaj ko pour nga mun a am production bu baax parce que <hesitation> mbéy campagne dañ koy waaj doo jóg rek nga dem déedéet heures yii nga ko war a waaj

donc ci li ngay béy lépp mun nga ko denc su weesoo ay maraîchage bi mais su nekkee maanaam grande cul li ñuy wax grande culture ay bisaab ñebe gerte <breath> lépp li nga xam ne daal lu nekk foofu mun nga ko waaj parce que <breath> soo récolté ba pare maanaam nga dajale sa <hesitation> sa sa sa mbéy mi ba pare <breath> dèjà nga bojj ko defal ko lépp xam nga dèjà li nga am bala nga def li ngay def dindil ji bi denc ko dindil jiw bi denc ko surtout gerte bi moo gën a métti parce que soo buggee am gerte bu baax quantité bi nga soxla day xaw a métti day xaw a cher <breath> dindil li nga am nga denc ko bala nga yóbbu dem jaayi beneen bi ng bàyyi ko pour kër gi pour togg loolu moo tax ñuy béy pour dund du xaalis kese xaalis bi day arrangé pour nga régler yeneen problèmes yi <breath> mais tam préparé jiw bi ngay denc moo lay jox suba xaalis soo ko jaayee lépp amoo gerte te sa gerte bi moom moo gën a baax gerte keneen gerte bu ñu lay jox gerte keneen la te xamoo ndax baax na yow jëlal sa jiw bi tànn ko ba mu set <breath> nga denc ko nga wóor na la daal kii sama gerte la fii la ñoree <breath> loolu moo gën a wóor léegi su amee beneen gerte nga def ko su baaxee xayrun su baaxulee mais yow am nga sa ji ba pare <breath> loolu mooy avantage bi lépp la su weesee xaal nga ne voilà xaaral xaaral ma dem jëndi at bu nekk nga jënd soo jaayee ba pare <breath> jëndal jëndal produit nga teg <breath> li nga soxla ci nawet bi heure yii nga koy jënd nga koy ut nga teg ko waajal lépp

effectivement lépp suuf si da nga koy waajal parce que tool bi ngay béy at mu ne nga béy ko <breath> gerte bi ngay dindi yóbbu ngooén bu dem <breath> lépp ferñeent bu nekk ci biir suuf si moom nga yóbbaale léegi foog nga delloo ko ci biir mooy tos soo amee sàq ngay yóbbu ngay yóbbu su yàggee day jeex te su jeexee sa dund bi mooy mooy problème <breath> donc suuf si loolu la tam suuf si ne suuf si baax na suuf bi nga am ferñeent bi nga xam ne daal soo fa jiyee dara nga gis ko <breath> donc loolu li nga xam ne daal li ngay góob nag yi li ñuy lekk ay fas yi ngay jox ñu lekk yëpp ay li ñu ne residus de récolte <breath> maanaam ndeset <hesitation> tool bi <breath> dafa war a delloo foofu pour mu defar mun a defar tool bi pârce que xam naa ne déwén da ngay ñëw be am ñaari at da ngay delluwaat foofu <breath> mais déwén da ngay ñëw waajal ko suuf dañ koy waaj bul ne ah jël naa kii bi rek c' est fini ma xaar ba nawet rek bu jegee rek ma ñew far far mais déedéet da nga koy waajal <breath> toppatoo ko da nga koy dundal suuf da nga koy dundal comme ni ngay dundalee sa waa kër dundal suuf si noonu <breath> parce que suuf si moo la yore da nga koy waajal mooy tos

loolu la loolu day dundal suuf si day dimbali gàncax bi parce que am na soo gisee ñu ne la soo béyee ren gerte déwén nga béy fa beneen comme dugub xam nga reen gerte ak reen dugub bokkul reen gerte dafa dem ci suuf reen dugub ci kaw la nekk donc da nga koy alterner parce que <breath> gerte bi <breath> lu mu soxla ci ferñeent mun na ko jëlee fu sori mais dugub munu ko dugub bi ci kaw lay profité parce que reenam sorewul xóotul <breath> donc loolu moo tax soo defee ren gerte <breath> te gerte am na avantage bi nga xam ne daal dafa am lu ñuy wax azote symbiotique am na ay gunóor yu nekk ci reen yi nga xam ne daal <breath> soo xoolee reen yi bu baax day mel ni day ay new yu tuuti donc yooyu ay gunóor yooyu mooy ay <hesitation> day ay bactéries moom mooy defar <hesitation> azote bi te léegi soo soo soo dindee gerte bi xam nga doo dindi reen yi yëpp da ngay dagg ci suuf ci suuf kii bi rek l' essentiel yow kii bi rek ge mais reen yi soxla woo ko parce que reen yi romb nañu da ngay dagg <breath> léegi yooyu nekk foofu nawetee day nëb mu de constituer mooy ñam pour dugub bi donc soo fa defee dugub comme dugub munul defar loolu moom day lekk rek lu pare rek mu jël ko <breath> munul defar boppam azote li nga xam ne lu mu gën a soxla <breath> donc defal foofu dugub ou beneen cultuire bu niróo ak dugub ñoo nga xam ne nag ñoo bokk famille ñoo bokk xeet comme <hesitation> nu mu tudd encore basi mboq ñoo bokk yëpp ñoo bokk lépp loolu la ci suuf si ñoo bokk mboq dugub ay basi yëpp <breath> seen reen yi du sor ay graminés la ñu seen reen du sori gerte reenam day sori day sori mun na dem ci suuf un mètre ci pivot bi donc loolu moo tax da ngay alterner <breath> parce que soo ko defulee <breath> am na gunóor yi nga xam ne daal dañoo aay ci dugub bi ñu ngi ci suuf <breath> mais aayu ñu ci gerte bi suuf am na ñi nga xam ne dañoo aay ci gerte bi <breath> mais aayu ñu ci <hesitation> ci dugub bi <breath> léegi nag soo fa defee gerte ak gerte gunóor yi dañuy gën a bëri gunóoru gerte yi noonu dañuy ñëw <breath> mais soo dindee gerte bi nga def fa dugub su ñu ñëwee ñu gis gisuñu lu ñu lekk ñu dem seen yoon donc am na préférence loolu moo tax <breath> da ngay alterner mooy rotation bul def gertez def gerte def gerte su yàggee doo ci am dara da ngay gën a rey sa suuf si rek te da ngay gën a yokk jangoro yi

la même chose soo defee dugub rek déwén bul fa def dugub <breath> bul fa def mboq bul fa def basi <breath> def fa leneen <breath> loolu mooy rotation defal leneen <breath> mais seulement <breath> dugub suuf bu mu soxla ak basi suuf bu mu soxla bokkul basi dafa gën a soxla suuf bu dëgër dugub moom suuf bu woyof la gën a soxla comme gerte <breath> loolu moo tax alternance yi ñu bëri dugub ak gerte rek la ñu def parce que comme basi des fois da nga koy def ci wet fu mu xam ne dafa xaw a xuur <breath> soldé ko te doo fa def gerte loolu moo tax sooy def gerte déwén defal dugub ñu bëri ci àll ba loolu la ñuy def <breath> parce que place am na place yi nga xam ne daal dañ ko réservé pour maanaam basi <breath> ci suuf si donc boobu alterance boobu du kii mais tosal mêm soo fa defee basi nga def basi tosal <breath> joxal basi bi lu mu soxla tosal da ngay tos

xam nga fii comme soo béyee gerte bëgg a béy dugub nga béy mboq leneen mooy ndeset mbéy mi xam nga boobu pour nga yóbbu ko delloo ko ci tool bi nii nii nii nu mu mel nii comme ñax bi du mun a du mun a décomposé wu du mun a décompé wu <breath> da nga koy jox jur yi jur yi lekk ko jox ko fas yi jox ko mbaam yi béy yi lekk ko <breath> ñu neefere te ma nañu gétt <breath> léegi gétt boobu lu nekk foofu ndesi saleté bu nekk foofu moom ngay buub ci noor bi <noise> yóbbu ko ci tool ba da nga koy buub yóbbu nga dem tas ko foofu nawet su jegee rek tas ko parce que soo ko teelee tas peut être ngelaw bi mun na ko yóbbu tas ko foofu su tawee mu taw ci kawam <breath> sooy béy soo yëngalee suuf si mu jaxasoo boobu pour maanaam <hesitation> nga delloo li nga xam ne daal moom nga jëlee woon parce que boobu exportation la léegi da ngay importer andi ko boobu da ngay li ngay béy gerte bi dugub yëpp day exporté <hesitation> ferñeent yu nekk ci fu ci suuf si <breath> mais foog nga delloo ko parce que soo ko andiwulee su yàggee day dee suuf si day dee te bala mu bala nga dekkiwaat ko <breath> xaw ma énaata at la dafa yàgg <breath> donc loolu mooy nga téye sa suuf pour mu bañ a sonn mêm soo fay béy at mu nekk parce que des fois am na zones yio nga xam ne daal suuf si bëriwul <breath> yaatuwul mais am na fi nga xam ne daal suuf si yaatu na <breath> mais comme bii mbéy mi la da ngay gis ñi nga xam dañuy ñag seen tool soo ñagee loolu ngay def toujours soo buggee nga dimbale ko <breath> da nga koy <hesitation> delloo da ngay delloo suuf si li nga xam ne moom nga jëloon temps bi nga doon yóbbu sa <hesitation> récolte bi delloo ko ci façon doo ko delloo noonu parce que su nekkoon ci tubaab yi nga am moyen <breath> daénu ne labour de fin de culture <breath> maanaam da ngay labourer énoom engin la ñu yore <breath> su ñu demee ba ñu jël seen kii bi yëpp mu ñax bu des foofu dañu andi machines yi ñu labourer ko suul ko bàyyi noonu dañu koy labourer bàyyi noonu ñu jaxase ñax bi rek bàyyi noonu su tawee ñax bi day nëb nëb boobu moom mooy delloo tam pour li ngay def foofu mu mun a profité ci ferñeent yi nekk foofu kii bu ngay andi que ça soit ñebe bi <breath> même pepp ñebe bi ngay yëy noonu am na ferñeent yu mu jëlee ci suuf si te ñooñu ñun la ñu loolu la ñu soxla loolu moo tax suuf si dee rek ñun ñooy dee parce que suuf si lu mu soxla pour dund ñun loolu la ñu soxla pour suñu dund bi <breath> mais du ñu ko gis foog nga andi benn garab gerte def ko foofu <breath> mu toggal la affaire bi yëpp après ñu jël yëy <breath> jël dugub def foofu mu defal la lépp ba mu defar pepp lépp lu mu defaree pepp yi pepp bi baax na ci suuf la te ferñeent yooyu yu suuf si soxla ñun ñu nekk ci suuf si ba tax suuf si dund loolu la ñu soxla loolu moo tax énun tam ñu dund <breath> loolu moo tax suuf si dañ ko war a toppatoo

waaw <hesitation> comme nawet bi mu ngi ñëw beneen bi romb na léegi beneen mu ngi war a ñëw <breath> li ngay béy toujours yëpp da nga koy waajal léegi jiw bi nga xam ne daal dañu ne fii jiw bu gaaw la utal jiw bu gaaw bi nga xam ne daal du yéex ci me ci meññeef <breath> day gaaw que ça soit ñebe mboq gerte lépp utal jiw bu baax parce que soo amulee même nawet bi lu mu baax baax baax baax baax d' abord soo yéexee ci ji bi <breath> doo am dara foog nga teel a ji mais teel a ji mooy nga teel a am ji bi <breath> loolu moo tax ma ne ku nekk soo defee ba pare au lieu nga jaay lépp nga denc sa ji dencal rek lu des nga jaay ko lu des nga jaay ko <breath> parce que bul ne man gerte kese laay béy déedéet nawet soo buggee rëcc da ngay diversifier lu ñu ne da ngay diversifier <breath> bul béy benn xeet rek déedéet benn xeet boobu su ñorulee rek am na xeet yi nga xam ne daal même lu mu tuuti tuuti su amee tuuti ndox rek <breath> day ñor am na yi nga xam ne nag foog mu am ndox bu bëri mu ñor mais bu bëri bi par rapport fii donc loolu moo tax ñu ne ñu wut cycle court maanaam meññ ki nga xam ne daal <breath> jiw bi nga xam ne daal dafa gaaw bu sell parce que nu mu gaaw gaaw su yàqoo rek du am dara sell bi nga xam ne daal dara yàqu ko béykat bi war na ko xam dara yàqu ko <breath> donc utal jiw bu gaaw nga diversifier bul def gerte kese bul def ñebe kese bul def lële <breath> déedéet voilà nga mosal si voilà def ko rek lu nekk nga def ko parce que fii kenn mënul bàyyio béy gerte gerte mooy suñu cosaan fii zone d' élevage la mënuloo ne damay jënd ngooñ pour ma yar sama xar yi pour tabaski pour ma def déedéet <breath> ay opération tabaski yëpp pour li li nga mën a andi xaalis donc foog may béy foog nga béy comme ça ngooñ bi dootoo ko jënd yow yow yaa ko béy waroon nga ko jaay mais jël ko nga dundal comme que suba soo jaayee nga res nga rembourser li nga xam ne daal <breath> njëgu ngooñ bi baax na donc defal jiw bu gaaw <breath> nga préparer sa matériels yëpp heures yii la ñu war a préparer matériels agricoles bi parce que des fois da ngay xaar ba mu taw nga dégg kiik kiik machines yi ñu ngi soog a dem ci tëgg yi déedéet soo jaayee ba pare préparé sa machine defal lépp lépp lépp nga toog <breath> su tawee taw bu am maanaa comme nu muy tawee toujours ay vers fin juin taw bu bëri yóbbul sa machine nga dem ji parce que soo gisee at yii yëpp <breath> ñi nga xam ne daal ñu teel a ji ñooy te ñooy am ñeneen ñi daénuy am mais ñële ñooy gën a am rendement bële mooy gën a baax parce que day teel a taw lu bëri ba pare lu des day arroser <breath> ce qui veut dire que su premier pluie bi bàq boobu su la rombee rek bala ngaa defaat des fois mu mot na vingt jours ba un mois parce que day taw tuuti rek te ñemewoo nga mu taw tuuti nga bugg a ji da ngay yàq sa jiw bi day nëb parce que du am ndox bu ko saxal loolu moo tax campagne bi lu ma wax ñaax béykat yi suma mo suma mbokk yi <breath> ñu préparer ko dores et dèjà <breath> campagne bi commencé na foo commencé campagne commercialisation rek nga xam ne yaa ngi préparer campagne agricole bi <breath> ci tubaab rek la ñu ne campagne agricole day ëpp commencé tànk yi déedéet ñuy joxe jiw mois de mai non non non léegi léegi nga koy commencé ñun ñun àll ba léegi la ñu koy commencé <breath> parce que dèjà soo xalaatee campagne buy ñëw rek ma denc sama ji rek <breath> commencé nga campagne bi ma wut lii teg commencé nga campagne bi léegi su amee leneen lu état bi andi pour jàppale moom mooy bénéfice mais su amulee dara dara dara nga xaar pour état bi état bi mënul a jàppale mënul jàppale Sénégal yëpp ci ji day dimbale rek nga yokk ci li nga am nga yokk ci li nga am rek loolu laay ñaax toujours nit ñi bul toog di xaar bul toog di xaar <breath> demal rek ku lay dimabale daf lay fekk ci tool bi mais ku lay dimbale mu yee la sa kër <noise> bala ngay egg tool bi day naaje donc yeewul fajar demal <breath> ku lay dimbale mu fekk la ci tool bi mais du la fekk ci biir kër gi nga tëdd mu yee la déedéet su ñewulee dootoo xëy

effectivement jachère mooy béy nga ren suuf si béy naa ko ñaari at ñetti at comme fii xam nga da ngay def rotation maanaam <breath> nga wuutal jiw bi def na béy naa fi gerte déwén nga def fa nagam après mun nga bàyyi sa suuf mu noppalu loolu mooy jachère nga bàyyi ko bul def fa dara <breath> ñax bi sax fa jur gi jaar fa di lekk di neefere fa di saw fa <breath> pour suuf si mun a dundaat léegi su nekkee am na zones yi nga xam ne daal jachère bi mooy jachère de longue durée maanaam mun na egg <hesitation> quatre ans cinq ans même six ans foofu dañuy am suuf du ñu béy comme ñun <hesitation> Casamance suñu côté basse Casamance su ñu nee Casamance dafa yaatu mais ci suuf Casamance mi nga xam ne du ñu utiliser machine ñun loxo rek la ñu utiliser la ñuy jël pour béy Kajandu loxo rek amul machine foofu <breath> donc foofu mun nga dem be juróomi at juróom-benni at parce que ay tuuti rek la ñuy béy du ñu béy <hesitation> lu yaatu fii ay deux hectares <hesitation> <hesitation> mënuñu ko tuuti rek la ñuy béy tte lépp day baax <breath> mais su nekkee fii da ngay xam ne da ngay béy ay cinq hectares parce que amoo li ngay go da ngar far fari rek amoo li ngay kii foofu suuf si xëy na mun nga ko bàyyi trois ans ou deux ans trois mais bàyyi ko mu noppalu daal am at bi nga xam ne daal bàyyi ko mu noppalu <breath> loolu mooy jachère jachère boobu baa